Omushaija ajwaire esaati esibire amapesha y'emikono migufu nareeba kuri nayerekyeza kunu omukono. Akwatsire esimu omu ngaro, aine eshaha aha mukono n'aharibaju enyima ye hariyo ondijo ajwaire esapuri erikwera hamwe n'enkeito.

Omushaija akwaitse ekikopo kya bururu kirimu obumuri ashutami. Omukazi amuri aha rubaju ayezirikire ekitengye ayemeriire takureebeka mutwe, n'abaana bamushutami aha rubaju hariho akajega karimu ebintu. N'omukazi ayezirikire ekitengye akwaitse efuka.

Ekihangare kitekami aha kiti kyomire nikiranzya obuseeri aha rubaju hariho akashaka kari omu rangi ya kijubwe harimu obumuri bwa kinekye hamwe n'oburikwera

Omukazi ajwaire akakokoro akwaitse akakopo omu ngaro, ajwairemu na giravuzi, akwatsire aha bijuma ebirimu wotameloni hamwe nana enanansi.

Emotoka zemereire ahansi y'emiti aha rubaju rw'oruguuto, hariho nana ekyapa ekiri omurangi erikwera hamwe neyakizibwe n'orundi rubaju hariho ekyapa ekiri omurangi eyokutukura hamwe nana enju y'amabaati garikutukura ezitiriize obuti.